mu nekk émission <hesitation> quatrième émission boo xam ne <hesitation> ñu ngi koy def di ci ànd ak suñuy partenaires bu ma nee samay partenaires nag day nekk waa PAM si projet 4R 4R bu ñu ko waxee nag xam naa <hesitation> Babou dina ci ñëwaat si signification 4R bi bien que nag Maodo sax si ndaje bu mujj bi rek am na gis naa ay relais yu ñëw ne ko moo ñu doon formé si ñetti fanu yàlla mais ànd ci aussi ak <hesitation> monsieur Khoule mu nekk chef de service départemental bu développement rural <breath> mu nga xam ne aussi <hesitation> agent am moo àndoon ak ñun barki démb rek fële ci Loul Ndoundour boo déggee ñuy lakk olof nag maanaam c' est pour que ñu gën a mën a comprendre bien que mu ngi may sonal sànq sax ne ma ah monsieur Diouf ana sama téere séeréer bi parce que nee na moom booy liggéey ci ay séeréer il faut nga dégg séeréer kon
<applause> jërëjëf jërëjëf <hesitation>
<applause> ayca kon <hesitation> Baboucar xanaa dañuy jox kaddu bi rek <hesitation> monsieur SDDR nga sànni ci <hesitation> monsieur Khoule nga sànni ci kaddu rek mais boo ci sànnee kaddu sax dañoo bëggoon rek nga ñëwaat ci situation campagne bi notammenet aussi xam nga dégg ngeen si jamono bële paase rek déggoon nañu ay attaques yu amoon fii si benn gox fii si département de Fatick rek nga ñëwaat si situation agricole bi rek pour que ñu mën a camper vraiment <hesitation> débat bi
ok <hesitation> jërëjëf <hesitation> directeur Pape Madd <hesitation> ci teewaay bi ci invitation bi <hesitation> comme ni nga ko waxee man maay <hesitation> chef de service agriculture bu département bu Fatick <hesitation> comme ni nga kowaxee nii <hesitation> fu may tàmbalee mooy si département de Fatick bi en tout cas mbéy bi actuellement nii mu ngi am avancement bu baax a baax lu tubaab di wax les palns se comportent très bien maanaam boo jëlee gàncax gi mu nekk <hesitation> dugub beeg gerte beeg ñebe beeg ak mboq beeg yooyu yëpp vraiment fu mu nekk nii <hesitation> affaire yi daal mu ngi en tout cas jaar yoon comme ni nga ko waxee fan yële weesu amoon na ay attaques fële si côté zone nu kii bi arrondissement de Fimela <hesitation> côté commune de <hesitation> Loul Sesene diggante Loul Sesene Diofior waaye attaques yi <hesitation> ba mu amee automatiquement dañoo daal di jël suñu matuwaay dañoo daal di <hesitation> contacter base DPV bu Sokone parce xa ngeen ne agriculture ministère bi dafa am nu mu en tout cas <hesitation> divisé woo dafa am chaque département am na service agriculture bu fa nekk chaque région am na tamit DRDR mooy service régional waaye nag chaque zone am na lu ñuy wax base base mooy loo xam e foofu la ñu <hesitation> placé teg oto yu nga xam ne muy oto Unimog yu nga xam ne ñoom ñooy traité jamono bu nga xam ne attaques yi dafa am doole oto yooyu nag la ñuy andi si gox yi base yooyu nag <hesitation> boo jëlee tey sokone moom moo en tout cas porariser <hesitation> benn partie ci région de Kaolack <hesitation> région Fatick tamit ah ak tamit yeneen zone tamit base yi en général ñoom kii yu bëri la ñuy <hesitation> donc encadrer ay département yu bëri ak région yu bëri la ñuy <hesitation> encadré léegi nag bu ko defee nag loolu nag moo tax nag après nag waa DPV ñëw foofu daal di def traitement bi <hesitation> alhamdulilah léegi <hesitation> déggatuñu en tout cas depuis boobu <hesitation> benn attaque foofu tamit vraiment attaques yi <hesitation> jot nañu ko tamit traité bi ba nga xam ne amatul benn yàqu-yàqu waaw kon je pense que <hesitation> loolu moo nekkoon <hesitation> kii ci tontu bu njëkk bi <applause>
<applause> kon <hesitation> jërëjëf monsieur Khoule ñu bàyyi kaddu bi rek <hesitation> suñu beneen <hesitation> gan wi <hesitation> ku ñu àndal monsieur Maodo mais moom aussi bu présenté woo ba pare day ñëw rek si lan mooy importance ak contribution utilisation de l' information climatique dans nos activités de récoltes maanaam <breath> <hesitation>

kon <hesitation> Maodo <hesitation> loolu moo nekkoon <hesitation> question bi maanaam l' importance et la contribu ou la contribution de l' utilisation de l' information climatique <breath> dans les activités de récoltes <crosstalk>
<hesitation> kon <hesitation> asalaamaaleykum <hesitation> El hadj Mate Diouf maa ngi lay nuyu di nuyu <hesitation> mbokki <hesitation> Ndofane di nuyu <hesitation> chef de village bi nga xamante ne bi moom moo ñu dalal di nuyu madame le maire di nuyu kilifa yëpp kenn ku ci nekk ma lay jox sa wàccuwaay <crosstalk> vraiment di leen ñaanal yàlla yiiw di kontaan nag trop ci wuyu si bi ngeen ñu wuyu si ndax xam nga woote neex na mais nga woote ñu wuyu si la yaakaar naa loolu dara dàqu ko bu ñu ñëwoon tey jii si béréb bii fekkuñu fi kenn su boobaa ñun dañuy ñàkk fayda wala ñu doyadi mais dañuy ñëw fekk leen fi yéen ñëpp ngeen bàyyi seen yite yëpp toog kon loolu ku mu doyul dara du la doy ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp vraiment di leen sant <breath> <hesitation> pour dellu si nag ci <hesitation> li Pape Madd wax bon man maa ngi tudd Maodo Samb man maay chef service <hesitation> régional météo bu Fatick météo nag képp ku ko dégg xam ni moom mooy kuréel bi nga xamante ni bi nguur gi daf ko fi teg pour muy saytu jaww ji <breath> jaww ji nag pour nga saytu ko il faut nga mën a xam nan la tëddeewoon démb nan la mel tey ak nan lay tëddee ëllëg mu nekk ay informations yoo xam ne dafa am solo trop ci nekkinu béykat bi parce que dafay permettre en réalité béykat bi mu mën a waajal boppam xam nga xamoon nga démb <hesitation> jaww ji nu mu mel loolu moom moo lay permettre nga mën a xam nu mu mel tey tey boobu bu fekkee xamoon nga ko démb daf lay permettre nga mën a waajal sa bopp naka nga war a mën a taxawee ëllëg <breath> te nawet bu ñu ko <hesitation> xoolee damay wax sous le contôle de <hesitation> mon ami kii quoi SDDR bi <breath> nawet ñun bu ñu ko xoolee dafa am ñetti ba ñeenti pàcc bu njëkk bi mooy préparation bi mooy waajal bi <breath> beneen bi mooy déroulement opération culturelle yi mooy boo nekkee ci biir nawet bi naka ngay liggéeyee ba ko ñetteel mooy waxtu wa nga xamante ne bi yaa ngay góob wala yaa ngay yaa ngi deqi kooku beneen période la <breath> waaye ba ko ñeenteel aussi mooy boo xamante ni bi deqi nga wala nga góob sa sa sa dugub ba pare naka ngay def ba denc ko ba doo ca am benn gàllankoor doo ci am benn loraange donc ñun ci loolu moom mooy li nga xamante ne bi ci la ñuy liggéey <breath> kon ngeen xam ni daal information climatique wala muy information météo lu am solo la ci dundinu <hesitation> béykat bi nekk na li nga xamante ni bi man da ma ko tuddee toujours intrant ndax nekk na loo xamante ni bi boo ko maitrisé yàlla de moo yor yëpp waaye nekk na li nga xamante ne bi boo komaitrisé <breath> am nañu yaakaar ni mën nga waajal sa bopp mën nga fagandiku <breath> lu bëri li nga xamante ne bi ñëwagul ci gàttal nag tey jii ñu ngi nekk ci biir nawet su ma la waxoon ne la tey jii dafay xëy dafay xëy taw suba mane la tey suba dafay xëyee taw wala guddi tey jii day xëyee taw est ce tey yow di nga toog jël sa ñaar fukki junni dem ni yaa ngi koy jëndee engrais suy ko sa tool déedéet doo ko def parce que da nga naan su ma ko su ma si suyee engrais bi bu fekkee li météo wax dëgg la bu tawee engrais bi yëpp dafay léssivé wu dafay daal di dem su boobaa dafay nekk pertement wala bu fekkee day jur njëriñ beneen tool lay jural njëriñ waaye du nekk sama bos kon loolu information la <breath> boo toogee ba nga xamante ne bi nee nga sa gerte ñor na wala sa dugub ñor na yaa ngi koy yaa yaa yaa ngi koy récolté <breath> war nga xam wala nga am assuarnce boo xamante ni bi boo ko récolté est ce que dina taw ci kawam wala déet ndax ku nekk xam na ni gerte boo ko deqee da nga koy ngar <breath> il faut nga ngar ko lu yàgg mu su mu wow nga soog koy naaf waaw léegi bu fekkee da nga deqi sa gerte ba pare nga bçyyi ko noonu mu taw si kawam <breath> lan moo fa la la lan moo fay nekk ca tool wa ngooñ mi dina yàqu te ku nekk xam na ni ngooñ moo gën a cher <breath> gerte gi boo ko yéexee dindi dafay saxaat wala mu xuur loolu nekkul pertement <breath> bu dee dugub noonu bu dee leneen ak leneen noonu kon daal ci gàttal <breath> ngeen jàpp ne information climatique bi wala information météo bi <breath> ñun dañu ko indi vraiment pour fexe rek gunge béykat yi ba nga xamante ni bi lii nga xamante ne bi ñoom ci loolu la ñuy yëngu <breath> ñu mën ko def ak assurance di <hesitation> leen delloo kaddu gi xam naa ni xëy na bon ci biir waxtaan bi <breath> du ñàkk ngeen am yeneen questions :frayu ngeen ñu mën a posé ñu mën si delloo waat ci nu mu gën a yaatoo maa ngi leen di gërëm tamit di leen sant <applause>
<applause> mais Maodo <hesitation> du ñu la bàyyi sax dañuy demaat rek si beneen question bi rek pour de bon nga xam ne dañuy war a gën a mën a gaaw parce que ñu yaa ngi wax nga ko léegi si <hesitation> pré prévision météo yi maanaam

kon Maodo ñu doon laajte rek <hesitation> date de fin des pluies maanaam boo ñu ngi si nawet ñu ngi si mois de mois d' aôut septembre gis nañu ne kat <hesitation> sànq yaa ko doon waxal sa bopp parce que maa ngi woon si ginnaaw di def affaire journaliste di leen dégmu <breath> ma dégg nga naan ah dugub bi de ñor na bii de def na nii dugub boobu nga doon wax ne ñor na nag ñu doon laajte ndax si seen prévision ban diir ngeen xalaat ne nawet bi mën na dem ba foofu pour que ñoom aussi ñu mën a fagandiku
<noise> <hesitation> jërëjëf Pape Mat dinaa sawar bu baax ci <hesitation> tontu ci question boobu xam nga boo seetloo depuis presque ay at yu bëree ngi nii ñu ngi wax changement climatique <noise> changement climatique boo ko déggee moom mooy jaww ji ci boppam moom moo changé complètement dafa am déréglement <breath> xam nga bu fekkee sa kërb da nga toog am benn ligne de conduite ne kër gi nii lay doxee mu nekk ay at di doxee noonu bu xëyee benn bés am changement rek problème dafay daal di dikk <breath> jaww ji loolu moom moo ko dal dafa am lu ñuy wax changement climatique bi nga xamante ne bi moom moo ko jàpp <breath> changement climatique boobu nag xëy na tey yëkkati wu ñu peut être que du ñu ci mën a xuus bu baax waaye ngeen jàpp ni du dara lu dul tàngaay bi nga xamante ne bi moom moo jógee ci naaj bi <breath> moom moo bëri ci lu mu wàcc nii te la ko waroon <hesitation> delloo delloo wu ko mu am maanaam lu ko sequestré ñu koy wax piégeage dafa mel ni rek tey jii nga duggoon ci biir oto bi garé fii tëj yëpp ci biir nga dugg si biir boo nekkee ci biir da ngay gis ni tàngaay bi dafay gën a bëri <breath> da ngay ñaq dootoo mën a noyyi dégg nga bu yàggee sax mën na la indil beneen loraange dégg nga loolu muy benn ñaareel ba pour ñu wax ci changement climatique rek ma junjal leen ci tuuti rek loo xamante ni bi <breath> misaal la ku nekk xam na ne ni tàngaay bi ci naaj bi lay jógee dëgg la wala déet <breath> pourtant tey jii <hesitation> boo newoon tey garage nga ne yaa ngi dem Dakar nga ñëw laajte cockseur bi ne ko ban oto mooy dem mu ne la oto bële de moom mooy oto biy yeb <breath> nga ñëw ne ko jaay ma billet bu la daggalee billet ba pare doo dugg ci biir oto bi toog de déedéet <breath> da ngay dem fële ci ker gi wala nga dem ci mbaar mi fële toog di xaar oto bi fees lu tax
<crosstalk> tàngaay bi
ah tàngaay bi ngay daw pourtant tàngaay bi ma nga ca kaw <breath> waaye mais ma laaj la beneen question tey jii yow yaa ngi nii yaa defar sa terraasse bi <breath> mais bu guddee da ngay yéeg ci kaw terrasse bi di fi féexlu pourtant yaa ngi ci suuf pourtant naaj bi mooy joxe tàngaay bi te jàpp nañ looy gën di jege naaj bi muy gën a sedd looy gën di sori naaj bi muy gën a tàng lu ko waral <crosstalk> problème am na de
foofu question bi la question bi nekk fa la question bi
fa la question bi nekk nooy gën di jegee naaj bi muy gën a sedd
gën a sedd
nooy gën di soree naaj bi mu gën a mu gën a tàng ah lan mooy problème bi te pourtant naaj bi moom mooy joxe moom mooy joxe ah
tàngoor
mooy joxe tàngoor bi kon ci ni mu leen ko mën a liyaaree rek moo taxoon ma xayma woon sànq jox leen misaal si oto bi xam nga lu ma la wax <breath> atmosphère bi dafa am lu mel ni benn genre bâche la boo xamante ni c' est superficielle doo ko gis <breath> bâche bu imaginaire la quoi ñu koy wax couche d' ozone dégg nga couche d' ozone boobu moom mooy li nga xamante ni bi bu naaj bi émettre les rayons solaires yi mu ñëw ci suuf <breath> bu ko comme suuf si du ko téye da koy delloo mais du mën a bëttaat encore rayon kii bi quoi couche d' ozone bi pour génnaat <breath> su ko defee dafay am dafay am piegeage tàngaay boobu nag nu muy piégé woo ci biir bu yàggee ba yàgg yàgg nag loolu mooy créé changement climatique yi <breath> changement climatique boobu nag léegi ni ñu koy mandargalee léegi ñun fii ci suñu zone bi <breath> mooy souvent une irrégularité de la pluviométrie <breath> maanaam bu renee da ngay gis nawet bi teel bu déwenee nga gis nawet bi yéex ren nga gis ndox mi bëri ñu am ay mbënd déwen nga gis ndox mi néew bu renee nga gis mu sedd bu déwenee mu tàng et cetera et cetera wala <breath> donc ci cadre changement climatique boobu ren dañoo gis ni <hesitation> du ma wax sax Sine quou mais Sénégal yëpp nawet bi dafa teel a commencé nawet bi ren mi ngi teel a commencé mi ngi suñu première taw ~u ngi ko am le 27 mai <breath> le 27 mai boobu keroog bi ñu ko amee <breath> Fatick mi ngi am 91 virgule 7 melo ki ki ki quoi virgule 7 milimètre Fatick <breath> Mbeelakadiao bii keroog am na 67 milimètres Mbeelakadiao bi nekk fii to kii kii quoi à côté <breath> mu nekk une pluie utile ndax waa agriculture kat ñoom dañ ñu wax ni <breath> boo amee 20 milimètres rek mën nga jiw <crosstalk> effectivement 20 milimètres boo ko amee loo ci jiw mu sax <breath> waaye nag dafa amoon problème bu ci nekk problème bi nga xam ne dañu ko war a réglé muy problème mu carte variétale ndax ku nekk xam na ne fii ci biir Sine bii <breath> gerte bi ñu fiy béy gerte variété active la muy variété 55 437 bi <breath> gerte la bi nga xamante ne bi souvent boo amee ñetti weer dafay ñor <breath> ñebe bi nga fiy béy bi mooy ñebe melax wala Yacine bu amee 45 jours dafay ñor <breath> xaal kasaalika noonu <breath> dugub bi suuna 3 la du paase ñetti weer <breath> waaw bu fekkee léegi yow da nga tàmmoon <noise> <hesitation> <noise> maanaam di béy ba mois d' octobre <noise> te ren jii nga ñëw <noise> nga am <noise> sa taw bu njëkk 27 mai <noise> 27 mai 27 juin muy weer 27 juillet muy ñaari weer 27 aôut muy ñetti weer ah kon ngeen jàpp ni tawu le 27 mai boobu képp ku ci ji woon <breath> fin du mois bii daanaka sa variété bouclé na cycle am dafay daal di ñor <breath> te dafay daal di ñor waaye nag problème bi mooy <breath> ca njëlbeen météo waxoon na la ne leen kat bnawet bi dafay gudd nawet bi dafay gudd parce que nawetu ren bi séntu nañu ni incha allah bu fekkee rek suñu calcul dara faussé wu ci <breath> nawet bi normalement war na mën a dem ba fin octobre <noise> war na mën a dem ba fin octobre <breath> donc léegi kon jàpp leen ni fi mu nekk nii ñu ngi ci xaaju nawet bi te fu mu nekk nii daanaka gàncax gi ñor na <noise> kon problème am na kon yaakaar naa ni kon ndaje bii ñu def tey vraiment nekk na ndaje bi nga xamante ne bi dafa am solo <breath> parce que war nañu mën a permettre nag léegi ñu mën a waajal suñu bopp <breath> waajal suñu bopp moom mooy bu fekkee gerte gi ñor na ñu teel a mën a xalaat yan mesures la ñu mën a def pour mën koo valoriser balaa muy yàqu <breath> bu dee dugub ji aussi ñor na te mënuñu ko bàyyi ci tool yi aussi ñu teel a xam naka lañ koy def <breath> xam naa ni foofu laa koy yem parce que bëgguma dugg ci domaine <hesitation> agriculture <breath> ndax am na ay mesures yi nga xamante ne bi ñoom xam nañu ko <breath> incha allah da ma koy bàyyee ak kaddu gi moom moom bu ci tolloo <breath> dina leen wax bu soobee yàlla bu ñuy eggee ci phase naka la ñuy def <breath> waaye jàpp leen ni ñi ngi nekk actuellement ci wax set ñi ngi nekk si xaaju nawet te suñu calacul lu mu génnee bu fekkee rek changé wul nawet bi dina dem ba fin octobre jërëjëf <applause>
<applause> kon <hesitation> importance su non la phase de récolte maanaam <hesitation> foog naa ne sax sànq Maodo <hesitation> xaw na dugg sax <hesitation> si si sa domaine mais li may wax chaque jour rek si GT bi ma ne GTP bi kenn rek mën na def émission pour keneen ki parce que aussi kon <hesitation> nu ñëwaat tuuti rek kay jox <hesitation> monsieur rek <hesitation> kaddu bi rek mu ñëwaat ci phase de récolte bi mais information bi producteur bi war a soxla <hesitation> si période bi ñu nekk nii
<hesitation> <noise> waaw <hesitation> <coughs> <noise> waaw jërëjëf <hesitation> diracteur Pape Madd <hesitation> comme ni mu ko waxee <coughs> <hesitation> di laajte <noise> donc information climatique bi en tout cas benn importance la am ci phase récolte bi <crosstalk> <hesitation> lu may tontu noonu mooy lu may tontu mooy information climatique dafa am solo bu baax a baax ci phase récolte parce que récolte mooy jamono bu nga xam ne gàncax gi ñor na ah gàncax gi ñor na léegi béykat bi <crosstalk> nar a góob bu nekkee dugub la nar a deqi bu nekkee gerte la <noise> waaye boo xoolee ci tàmbali bi je pense que sax <crosstalk> sama doyen bi <hesitation> Samb bu météo wax na ko <crosstalk> information climatique bi <crosstalk> ci prévisions yi xam ngeen <hesitation> waa ANACIM mooy météo avant campagne bi di ñëw ñun dèjà dañuy wax lan mooy xew ci at bi <crosstalk> maanaam taw bi ndax dina teel a taw ak kañ la campagne bi di jeex ak campagne <hesitation> maanaam taw bi ñaata kii lay durer ñaata weer lay durer maanaam lu kii <hesitation> nu ñu koy waxatee sax kii traditionnel kii moserne nu mu tudd <hesitation> lël lël bi mooy waaw maanaam lël moderne léegi yow loolu boo nekkee béykat yow nga xam ne que par exemple <hesitation> hivernage bi mooy taw bi dina yàgg yow da nga war a jël sa ay matuwaay ku tàmbali ko ci semis bi muy da ngay xool sa calendrier cultural yow bu la wóoree que yow <hesitation> boo jiyee wala boog yow boo jiyee banga xam ne ay ay ay comme ay fin de mai début juin <hesitation> gàncax gi day ñor si diggu nawet bi yow kon loolu da nga war a décalé semis bi parce que yow boo jiyee par exemple dugub boo xam ne <hesitation> day ñor si biir <hesitation> kii bi balaa maanaam balaa taw bi di jeex fekk na moom ñor na foofu dina bëri jafe-jafe parce que foofu yow bu boobaa kon di nga <hesitation> maanaam coono mu ngi si am ah mënoon na ko mënoon na bañ a am bu nekkoon quand même décalé date de semis bi loolu mënna nekk dugub bi mën na nekk tamit gerte bi ak yeneen <crosstalk> moo taxit loolu c' est très important <hesitation> ginnaaw loolu nag tamit information climatique dafa am solo ba nga xam ne <hesitation> météo moom si boppam comme tey jamono bii <hesitation> ñu nekk nii moom da lay ne par exemple moom wax na ko léegi léegi <hesitation> taw bi dina dem ba fin octobre dèjà yow fu mu nekk nii kon yow xam nga nu ngay lu lay xaar il faut nga jël kon sa ay matuwaay ah xool léegi yow ban pexe ngay def ah <hesitation> ban kii lan nga war a njëkkee maanaam <hesitation> récolté ban culture nga war a njëkka commencé kooku il faut que kon loolu da lay tax en tout cas prévisions yi informations climatiques day tax nit yi teel a jël matuwaayam loolu mooy importance surtout kii bi information climatique <crosstalk> xam naa après am na yeneen questions yu ma gis am na lu ma bëggoon wax mais xam naa damay xaar ba yeneen questions yi ñëw incha allah
ok kon <hesitation> jërëjëf monsieur Khoule ba tey parce que da ma gis ne sànq ba tey relais yi dañuy dugg di génn rek mu mel ne liggéey bu ñu waroon def defuñu ko ba pare waa ji ñëw di leen jàppale loola amu fi de émission Ndefleng enregistrement une heure de temps moo tax ñu ñëw fii tey <breath> kon
waaw
waaw <crosstalk> <hesitation> da ngay door a ñëw

kon ku nekk ut na solution
information
ah mu des ñaata minute <crosstalk>
paa Djibi Diouf
Djibi Faye <crosstalk>
paa Djibi Faye <crosstalk>

<hesitation> maa ngi <hesitation> baalu ñëpp àq di baal ñëpp <hesitation> di wax suma <hesitation> gàtt xalaat liy sens su réunion mooy ku nekk indi sa contribution sa gàtt xalaat <breath> <hesitation> bu xalaat yi dajee rek ñu ta ñu jël ci bi ci gën <breath> <hesitation> ci laaj bi ñu laaj léegi <breath> <hesitation> ban <hesitation> information maanaam <hesitation> la béykat bi war a am pour tàmbali ngóob dugub mbaa deqi gerte ma ne man ci su ma gàtt xalaat damaa yaakaar ne <breath> waa <hesitation> météo bu ñu waxee ne soit ñu ne ndox mi wàññeeku na mbaa ñu wax ñu ne ndox mi dina am taxawaay diir goo xam ne yow xalaat nga ne diir boobu <breath> boo góobee sa gerte boo <hesitation> deqee sa gerte <breath> mbaa nga góob sa dugub di nga mën a am loo ko aaree ba nga xam ne du tawte du yàqu man yaakaar naa information boobu loa ñu war a am mu jógee ci waa météo <breath> ngeen baal ma àq <applause>

balaa Maodo di kii di tontu rek

<applause> waaw tekki ko rek ci wolof rek
waaw comme ni ñu ko waxee rek moom dafa ne moom balaa moo commencé góob day xaar information waa waa météo moom lay wax noonu nee na daaw dafa góob ba pare après bi mu góobee lépp noonu après dégg waa météo wax ne affaire bi dana taw mu daw Mbeelakadiao dem wuti bâche dafa ñëw ba bâche ba pare ëllëg sa affaire bi taw <breath> nee na loolu moo tax day xaar léegi ba waa météo jox ko information mu door a góob <crosstalk> <applause> <crosstalk>

jox ko <crosstalk>

<applause> waaw comme comme moom ni mu ko waxee dafa ne <crosstalk>